Ente n'etambura omu maisho g'ebyombeko, ekyombeko kya kanyina kiriho amaduuka hariho eduuka eririho erangi erikutukura nana eririho erangi eya kinekye ahansi ewaaya y'amasanyarazi neeraba omu maisho g'ebyombeko

Ente ziriyo nizirisiza omu mwanya gw'ehereire hariho obunyaatsi bugufu ente ziine amahembe mahango maraingwa enyima y'ente hariyo ekiti omu mwanya tihariyo bicu ebiriyo n'ebya bururu.

Egaari ehekire ebitookye bingi eyemereziibwe omu muhanda hariho akati aku batsimbireho kugikwatirira ebitookye ebimwe bitairweho akadeeyo

Ebyombeko ebyombekirwe aha nkungu y'omushenyi , omushenyi harimu amaato miingi munonga. Enyuma y'amaju hariyo omushozi oguriho ebishaka ebinaganagirwe obuseeri hariyo ebicu omu mwanya.

Omuntu naayihura enyama kuziiha omu oveni ninyingi naayihura naakozesa ekigiiko, obuseeri hariyo abateeki abajwire yunifoomu abarikwihura eby'okurya

Omushaija naavuga piki aheekireho omukazi. Omukaz aheekire omwana aha mugongo. Omukazi akwaitse akaveera aka kinyaatsi nana enshaho agyereerize omu mwanya. Omushaija ashutami aha rubaju rw'omuhanda. Aha rubaju rwe hariho ebaafu ibiri.

Eryaato erya engine omushaija ayemereire omunda aha ryaato naringuririza omudirisa hariyo omuntu ondiijo ashutami omunda omuryaato eryaato riine amabara gatarikushushana .

Ebikooko by'omwihamba biri omu ihamba harimu obunyatsi obwomire nana obuti bugufu obunaganagirwe obwingi bwomire kwonka obundi bwineho amababi aga amabisi .

Abaana bari omu kibiina bashutami aha desiki nibashoma ebitabo abamwe omutsigazi akwitse akacumu nareeba omu kitabo.

Omusiri gw'ebicoori bikiri bito guhingirwe gye. Tiharimu binyaatsi bindi byona oyihireho ebicoori. Ebicoori bibyirwe omu layini.

Omushaija ayekomire ekishuura, ajwire tishati eya buru, atekire ekitambara aha mutwe. Akwitse ebinyaatsi omungaro omu mukono gwa bumosho ayemereire omu maizi magufu garimu ebyondo, ayinami.

Abakwotsya ebyoma nibakora enyigi n'amadirisa. Orwigi rumwe orubakozire rwegyekirwe aha kiti. Amaju agakuzire agombekyesiibwe eitaka.

Ekyombeko kiineho emiryango ebiri mihango. Hariho emyenda eri aha bidori. Ebidori biteirweho amabaare kubirinda kugwa.

Omukazi aheekire omwana ayegwiire enku ondiijo ayekomire akareesu ka kinyatsi akwaitse akasero omungaro nibatambura omu muhanda enyuma yaabo hariyo ebiti biraingwa.